Abantu bezempila kahle basebenza bezivikela baqgoka izembatho ezivala umzimba wonke ukwenzela ukuthi ukumemetheka kwemikhuhlane kunciphe

Abezempilakahle bayisibonelo esihle kakhulu kithi, basebenza begqoke izembatho ezibavala umzimba wonke. Ukwenzela ukuthi ukumemetheka kwemikhuhlane kunciphe.

abantu kufanele baqakathekise izimpilo zabo nxa bevakatshela o dokotela bakhuthazwa ukuthi bavale amakhala lemilomo ukwenzela kuthi imkhuhlane ingamemetheki

abezempilakahle basebenza bezivikela bagqoka izembatho ezivala umzimba wonke lokhu kunceda ngokunciphisa ukumemetheka kwemikhuhlane

Abantu bezempilakahle basebenza bezivikela bagqoka izembatho ezibavala umzimba wonke baphinde njalo bezivale amakhala lomlomo ukwenzela ukuthi ukumemetheka kwemikhuhlane kunciphe.

Abezempilakahle bakhuthaza abantu ukuthi bahlale beyeqayeqa njalo begijima ngoba ngokwenzanjalo imikhuhlane eminengi iyavikeleka njalo abantu bayaba lemizimba emihle.

Kuqakathekile kakhulu ukuthi nxa usebenza kwezempilakahle uhlanzeke, ukwenzela ukuthi imikhuhlane ingamemetheki. Abezempilakahle bakhuthazwa ukuthi bagqoke izembatho ezibavala umzimba wonke.

Abantu abasebenza kwezempilakahle bakhuthazwa ukuthi bagqoke izembatho ezivala umzimba wonke ukwenzela ukuthi bavikeleke njalo basebenze kuhle

Abezempilakahle kufanele bagqoke izembatho ezihlanzekileyo njalo bavale amakhala lomlomo nge mask ukwenzela ukuthi bavikeleke emsebenzini wabo.

Abezempilakahle bakuthazwa ukuthi bagqoke izembatho ezivala umzimba wonke ukwenzela ukuthi bazivukele baphinde njalo bavikele abantu.

Abantu abasebenza kwezempilakahle kufanele bazivikele, lokhu kuqakathekile ukwenzela ukuthi basebenze khule njalo izembatho abazigqokayo kufanele zibavale umzimba wonke.

Imikhuhlane isimemetheka kakhulu, ilizwe lonke jikeleke. Abantu bakhuthazwa ukuthi bavikele impilo zabo, ngokuya kubodokitela.

Impilo iqakathekile. Abantu kufanele bakhuthale ngokuvakatshela odokotela ukwenzela ukuthi bahlale besazi izimo zabo zempilakahle.

Omama abalabantwana abasanda kuzalwa bakhuthazwa ukuthi bakhuthale kwezempilakahle yabantwana babo ukwenzela ukuthi abantwana bakhule kuhle.

Abantu abasebenza kwezempilakahle bakhuthazwa ukuthi bagqoke izembatho ezivala umzimba wonke ukwenzela ukuthi bezivikele emkhuhlaneni

Abantu abasebenza kwezempilakahle kufanele bagqoke izembatho ezibavala umzimba wonke ukwenzela ukuthi bahlale bevikelekile.

Impilo iqakathekile, abantu kufanele bakhuthale ngokuvakatshela odokotela ukwenzela ukuthi bahlale besazi izimo zabo zempilakahle.

abantu bempilakahle kufanele bagqoke izembatho ezivikelekileyo ukwenzela ukuthi basebenze kuhle izikhathi zonke ngoba yibo abaphethe impilo zabantu

Umkhuhlane womfutho wegazi usumemetheka kakhulu awusakhethi ukuthi ungumtwana loba ungumuntu omdala ngakho ke abantu bakhuthazwa ukuthi bawuqaphele

Ukuhlaba kuqakatheke kakhulu akudingi ukuthi uyagula loba awuguli. Kumele lilale abantu bempilakahle nxa besithi hlabanini ngoba kuyakuvikela emkhuhlaneni eminengi.

Abantu abasebenza kungatsha ezimayelana lempilakahle khuthaza abantu ukuthi bahlale behlanzekile ukwenzela ukuthi bangabi lemikhuhlan e

Ngesikhathi sokumemetheka kwemikhuhlane abantu bakhuthazwa ukuthi bazivikele izikhathi zonke njalo bengasondelelani kufanele bagqoke izembatho ezivala umzimba wonke.

Abantu bezimpilakahle kufanele bavikeleke ngesikhathi besebenza ngoba ikusasa lethu lisezandleni zabo. Akumelanga basilahlekele.

Amanzi ayimpilo, ngoba aqakathekile kakhulu. Ukutholakala kwawo lula kuyenza abantu bejabule, njalo kuyanciphisa ukumemetheka kwemikhuhlane eminengi.

Amanzi ayimpilo ngoba aqakathekile kakhulu. Ukutholakala lula kwawo kwenza abantu bajabule njalo kuyanciphisa ukumemetheka kwemikhuhlane.

Izinhlelo zempilakahle zidlala indima eqakatheke kakhulu ngokugebha imigodi yamanzi. Nxa kungaswelakala amanzi impilo iyabanzima njalo lemikhuhlane iyamemetheka kakhulu.

Ukugeza izandla kuqakathekile, ngoba kuyabulala ingcekeza lemikhuhlane ehlukahlukeneyo, njalo kuyajabulisa ngoba kubuya lempilakahle

Impilo iqakathekile kakhulu, ezibhedlela lasemakilinika kufanele abantu bengabhadaliswa ukwenzela ukuthi ukumemetheka kwemikhuhlane kunciphe.

Abezempilakahle kufanele bencedisane ukwenzela ukuthi baphumelele njalo nxa besebenza kufanele bavale imizimba yabo ukwenzela ukuthi bazivikele bavikela umuntu abamyelaphayo.

Amanzi aqakathekile kakhulu njalo ayimpilakahle. Akufanelanga ukuthi aswelakale elizweni ngoba imikhuhlane izamemetheka.

Abezempilakahle bathanda ukuhlangana besuka emazweni ahlukahlukeneyo bebonisana ngezinyathelo okumele bazithathe ukwenzela ukuthi imikhuhlane ingamemetheki.

Kuqakathekile ukuthi abantwana bafundiswe ukuhlanzeka. Kufanele bageze izandla zabo zihlale zihlanzekile ukwenzela ukuthi bangabanjwa yimikhuhlane

Amanzi aqakathekile ngoba ayimpilakahle kufanele atholakale lula ukwenzela ukuthi ukumemetheka kwemikhuhlane kuncithe

Ukuhlala uhlanzekile kuyajabulisa abasakhulayo kufanele bafundiswe ukuziphatha kahle ukwenzela ukuthi babe lempilakahle.

Amanzi aqakathekile kakhulu ngoba ayimpilo abantu bakhuthazwa ukuthi bageze izandla zabo ukwenzela ukuthi zihlale zihlanzekile izikhathi zonke lokhu kuyabavikela emikhuhlaneni eminengi.

Umdlavuzo wesibeletho suhlukumeze inengi labo mama elizweni lase Rwanda. Imuli ezinengi sezilahlekelwe ngenxa yomkhuhlane lowu.

Umkhuhlane wengqondo usumemetheka ilizwe lonke jikelele kufanele uzinakekele, uzithande njalo ungazihluphi ngezinto ezinengi ukwenzela ukuthi ungabi lawo umkhuhlane lowo.

Abantu balolwazi olufitshane mayelana ngemikhuhlane yengqondo. Kuqakathekile ukuthi abezempilakahle bamemethekise ulwazi ngomkhuhlane lowu, ukwenzela ukuthi abantu bayenelise ukuzivikela.

Njengabantu abatsha, abasalemizimba eqinileyo, njalo abayenelisa ukusebenza. Kufanele sinakekele abasakhulayo, njalo labadala bethu. Ukwenzela ukuthi bahlale bejabulile.

Kuqakathekile ukuthi abantu abagula umkhuhlane wengqondo benakelelwe ngesineke njalo nokuzimisela, kwenzela ukuthi abantu abanengi basizakale.

Kuqakathekile kakhulu ukuthi umkhuhlane wengqondo uyazakale elizweni lonke jikelele njalo ukuthi ubangelwa yini ukwenzela ukuthi abantu baphile impilo elungileyo njalo bayenelise ukuzivikela.

Abantu abagula umkhuhlane wengqondo kufanele benakekelwe njalo bayehlala ezibhedlela zabo ukwenzela ukuthi basile ngoba umkhuhlane lowu uyelapheka ezikhathini ezinengi.

Omama abalabantwana abancane kufanele beqakathekise impilo zabo. Bakhuthazwa ukuthi bevakatshe ezibhedlela lasemakiliniki ukwenzela ukuthi bencedakale.

Izakhiwo zempilakahle zakhiwe kuhle njalo zihlelekile. Abezempilakahle bayizibonelo ezinhle bayizibonelo ezinhle kakhulu ebantwini, lokhu kuncedisa ngokunciphisa imikhuhlani.

Izindawo eziphathelane lezempilakahle kufanele zihlale zihlanzekile izikhathi zonke. Njalo odokotela kufanele bagqoke izembatho ezivikelekileyo bavale imzimba yabo.

Impilo iqakathekile abantu kufanele bakhuthale ngokuvakatshela odokotela ukwenzela ukuthi bahlale besazi izimo zabo zempilakahle.

Izindawo ezinengi zempilakahle zinhle kakhulu. Njalo zihlanzekile. Abantu abavakatshela izindawo lezi bayakhululeka kakhulu ngobabayazi ukuthi bavikelekile.

Izakhiwo zempilakahle kufanele zihlale zihlambulukile, ngoba ingcekeza yiyo ebangela imikhuhlane eminengi, esihlukumeza abantu elizweni lonke jikelele.

Izakhiwo zempilakahle zinhle njalo kusobala ukuthi zayakhiwa ngesineke ngoba phela sezileminyaka eminengi zayakhiwa kodwa lokhe zibukeka.

Izakhiwo zempilakahle ezinengi zandise ukuhlala zihlanzekile izikhathi zonke. Kukalutswana ukuhlangana lezibi phansi. Kuhle ngoba kuyisibonakaliso esihle ebantwini abanengi.

Imfundiso emayelana ngempilakahle iqakathekile kakhulu. Njalo kumele imemethekiswe ilizwe lonke ukwenzela ukuthi inengi labantu lincedakale.

Kuqakathekile ukuthi ungakanathi imithi, ikakhulu imithi yabelungu ubale imbodlela loba ingwalo mayelana ngomuthi ofuna ukuwunatha. Ukwenzela ukuthi ube lolwazi olujulileyo.

Abafundi abafunda mayelana ngempilakahle. Kufanele bafunde kakhulu, njalo bancediswe langembadalo yesikolo. Ngoba yibo abazaphatha impilo zabantu abanengi kusasa.

Imfundo mayelana ngempilakahle isimemetheka kakhulu. Njalo labafundi bakhona bazimisele kukho konke abakwenzayo lokhu kuyajabulisa kakhulu.

Abantu abavakatshela odokotela, njalo labodokotela kufanele bagqoke okuvala amakhala lomlomo ukwenzela ukuthi imikhuhlane ingamemetheki.

Kulezinhlelo ezinengi ezikhangelane ngezempilakahle umhlaba wonke jikelele. Njalo abantu kufanele beziqakathekise inhlelo lezi ukwenzela ukuthi bephile impilo elungileyo.

Izakhiwo ezinengi zempilakahle ezinjenge zibhedlela zakhiwe kuhle njalo zihlala zihlanzekile lokhu kuyisibonelo esihle kakhulu ebantwini.

Izakhiwo ezinengi zempilakahle zinhle okwamagama . Zakhiwe ngesineke njalo lokuzimisela. Lokhu kuyinto enhle kakhulu elizweni.

Abazali kufanele bakhuthale ukuhambisa abantwana babo ezibhedlela, ngoba bengahlala ezindlini bengahambi ukuyabona odokotela sebengagula kakhulu.

Umntwana osanda kuzalwa kufanele uphathwe kuhle kakhulu ukwenzela ukuthi angalimali ngoba uyabe emncinyane njalo ebuthakathaka.

Umntwana osanda kubelethwa kufanele aohathwe ngesineke ukwenzela ukuthi angalimali ngoba uyabe ebuthakathaka.

Uhulumende uyenza umsebenzi omuhle kakhulu ngokuyakha izakhiwo zempilakahle. Izakhiwo ezinengi zempilakahle ziyabukeka njalo zihlala zihlanzekile.

Izibhedlela ziqakathekile kakhulu elizweni lakithi kufanele zinakekelwe ukwenzela ukuthi zingadiliki. Singenza njalo sizaba lempilakahle.

Abantu abasebenza kwezempilakahle kufanele basizakale ngemota eziqinileyo ukwenzela ukuthi basebenze kuhle ngoba yibo abasiza umphakathi.

Abantwana abancane nxa besanda kuzalwa kufanele baphathwe ngesineke esikhulu kakhulu, ukwenzela ukuthi bangalahlekelwa zimpilo zabo.

Izimota ezinengi zempilakahle ziqinile njalo ziyabukeka. Abantu bempilakahle baziphathe kuhle imota lezo, njalo kukalutshwana ukuhlangana lazo zenze ingozi.

Izakhiwo zempilalakahle Zinhle kakhulu, njalo lemota esisentshenziswa ngabezempilakahle ziqinile kakhulu. Lokhu kuhle ngoba kuyasiza ngesikhathi sobunzima.

Izbhedlela, amakhemisi, lamakiliniki kufanele kuhlale kulezimota eziqinileyo njalo ezinakekelwayo, ukwenzela ukuthi ngesikhathi somsebenzi kungabi lobunzima.

Izibhedlela ezinengi zinhle kakhulu njalo lemigwaqo yakhona mihle. Izibhedlela ezinengi ziyakhiwa ngu hulumende, uhulumende udlala indima enkulu empilweni zethu.

Abantu abasebenza kwezempilakahle basebenza bencedisana ngoba umsebenzi abawenzayo umkhulu njalo ufuna isineke esinkulu

Abantu abasebenza kwezempilakahle kufanele bahlale behlanzekile izikhathi zonke njalo izembatho zabo zomsebenzi kumele zibavale umzimba wonke ukwenzela ukuthi bavikeleke emkhuhlaneni.

Abezempilakahle kufanele bancedisane ukwenzela ukuthi baphumelele njalo besebenze masinyane nxa besebenza kufanele bevale imizimba yabo ukwenzela ukuthi bazivikele njalo bavikele umuntu abamelaphayo.

Kuqakathekile kakhulu ukuthi ungalimalela ngaphakathi ugijime uyethola uncedo kusesemasinyane ukwenzela ukuthi igazi linganqumi.

Abadala bakhuthazwa ukuthi baqaphele mayelana ngomkhuhlane wofutho lwegazi ngoba umkhuhlane lowu usungabangela eminye imikhuhlane enjengabo tshukela.

Abantu bayenelisa ukuzivikela emkhuhlaneni eminengi ngokulandela imfundiso yabo dokotela. Kufanele siyilandele imfundiso leyo ukwenzela ukuthi sibe lolwazi olujulileyo njalo lempilakahle.

Indlela ohamba ngayo ohlala ngayo lolala ngayo iyagobisa amabhonzo akho loba iwaqondise. kuqakathekile ukuthi abantu benanzelele indlela abaziphatha ngawo.

Impilakahle iqakathekile abantu bakhuthazwa ukuthi bengezwa ubuhlungu emzimbeni yabo laloba ubuhlungu lobu bubucinyane bagijimele kubodokotela.

Silemithi esebenza phandle komzimba. Kukanti lemithi esebenza phandle komzimba. Kubalulekile ukuthi nxa usebenzisa umuthi, ungazikhathazi kakhulu engqondweni. Ukwenzela. ukuthi lomuthi lowu, owusebenzisayo. Usebenze masinyane.

Imkhuhlane yamehlo isiyanda nengi labantu selihlala lithwele umakhalekhukhwini njalo likulomabonakude. Lokhu kuyabangela ukufa kwamehlo.

EmaLaboratory kutholakala ama chemical, amathuluzi lemitshina yezempilakahle. Kuqakathekile ukuthi nxa ungena eLaboratory ulandele imithetho yonke eyabe ibhaliwe ukuzwenzela ukuthi ungazitholi ususengozini.

ILaboratory yindawo eqakatheke kakhulu njalo elobungozi. Abafundi loba abasebenzi kufanele baqaphele njalo balandele imithetho yonke.

Ukuba lolwazi ngomzimba wakho kusukela phandle kusiya phakathi kuqakathekile ngoba uzayenelisa ukuphila impilo enhle njalo uzivikele ngazo zonke izikhathi.

Ama laboratory alemitshina ephucukileyo kakhulu. Imitshina leyo ifuna umuntu ololwazi olujulileyo ngoba iyaphica.

Ukusebenza kuma labholetri kudinga ulwazi olujulileyo kufanele ulandele imithetho yonke ukwenzela ukuthi uhlale uvikelekile isikhathi sonke.

AlamaLab alemitshina eminengi nxa ufuna ukusebenza kumaLab kufane ubelolwazi olujulileyo ukwenzela ukuthi ungaphambasi ubalele imitshina leyi

Ama labhorethi kufanele ahlale ehlanzekile ngazo zonke izikhathi. Kuqakathekile ukulandela imithetho yonke yelabhorethi ukwenzela ukuthi uhlale uvikelekile.

Amalabhorethi ahlala elama"chemical".Abafundi kanye labasebenza kumalabhorethi kufanele baqaphele ngoba ama"chemical" ayingozi.

Amalabhoratari afuna ulwazi olujulileyo. Akufanelanga ukuthi ungene elabhorathori ulolwazi oluncinyane ngoba sungazithola susebunzimeni obukhulu kakhulu.

Amakhemikhali asetshenziswa elabhorethi abangela ingozi ezinkulu kakhulu. Kuqakathekile ukuthi nxa usebenzisa amakhemikhali lawa ube ulolwazi olujulileyo.

Abantu abasebenza kumalabhoretri, kufanele bavikeleke ngazo zonke izikhathi. Kuqakathekile ukuthi nxa uphakathi kwelabhoretri, ulandele imithetho yonke.

Ukusebenza elabhorethori kudinga ulwazi olujulileyo njalo kuqakathekile ukulandela imithetho yonke ukwenzela ukuthi ungangeni engozini.

Ukuhlanzeka kuma labholetri kuqakathekile kakhulu. Abafundi kanye labasebenza kuma labholetri bakhuthazwa ukuthi bahlanzeke ukwenzela ukuthi babe lempilakahle.

Nxa ungena kulaboratory kubalulekile ukuthi uqaphele ukwenzela ukuthi unqabe izinkinga ezinengi ezingayenzakala kuleyondawo.

Imitshina yelabhorethi kufanele isetshenziswe ngabantu abalolwazi olujulileyo. Nxa usendaweni leyi kumele amafasitela ehlale evuliwe ngoba kulamakhemikhali ayingoxi.

Omama abalabantwana abancane bakhuthazwa ukuthi bakhuthale ngempilo zabantwana babo kufanele bavakatshele omongikazi ukwenzela ukuthi bancedakale .

Omama bakhuthazwa ukuthi bahambise abantwana babo esibhedlela ngoba kuqathekile lokhu , bengekela ukwenza njalo abantwana bazaba lemikhuhlane eminengi

omama abalabantwana abasanda kuzwalwa ukuthi bakhuthale kwezempilakahle yabantwana babo ukwenzela ukuthi abantwana bakhule kuhle

Umdlezane ukhuthazwa ukuthi aphile impilo ehlazekileyo njalo adle ukudla okuyakha umzimba ukwenzela ukuthi umntwana wakhe abelempilakahle.

Imitshina yezempilakahle mihle kodwa ilobungozi. Kuqakathekile ukuthi ubale imithetho njalo uyilandele imithetho eyabe ibhaliwe eceleni kwemitshina leyo ukwenzela ukuthi ungazitholi susengozini.

Kufanele ubelolwazi olujulileyo ukwenzela ukuthi usebenzise imitshina yezempilakahle nxa ungela lwazi olujulileyo usungayenza ingozi

Odokotela ngabantu abalolwazi olujulileyo njalo olunzima. Basebenzisa amathuluzi abukeka efana kodwa uyabezwa besithi ahlukene. Lokhu kuyisimangaliso kimi.

Abantu bezempilakahle balolwazi olujulileyo kakhulu eminye imitshina abayisebenzisayo ibhalwe ngesihlobo esingaso silungu kodwa bayenelisa ukuyisebenzisa loba kunjani.

Amazinyo aqakathekile kakhulu ngoba alemisebenzi eminengi empilweni zethu kufanele anakakelwe ukwenzela ukuthi angaboli njalo ahlanzeke.

Odokotela ngabantu abahlakaniphileyo njalo abafunde baqeqetsha. Ngitsho njalo ngoba basebenzisa imitshina enzima njalo efuna ulwazi olukhulu.

Odokotela ngabantu abalolwazi olujulileyo njalo olunzima. Basebenzisa imithi njalo lemicijocijo ebukeka ifana kodwa uyabezwa besithi ihlukene. Lokhu kuyisimangaliso kakhulu

Imishina lamathuluzi awezempilakahle. Kufanele kuhlale kuhlanzekile izikhathi zonke, ukwenzela ukuthi imikhuhlani ingasabalali ezindaweni ezinengi.

Ukuba ngudokotela kunzima kakhulu njalo kufuna ubelolwazi olujulileyo. Odokotela basebenzisa amathuluzi abukeka efana kodwa uyabezwa besithi ayehlukene lokhu kuyamangalisa kakhulu.

Sithe ukuba lolwazi mayelana lamathuluzi asebenza kwezempilakahle, kodwa kuleminye imitshina ongeke waqondisisa ukuthi isebenzani lalobungazama ngamandla wonke.

Imishina yempilakahle iphucuka mihla ngemihla, njalo idinga abantu ukuthi bebelolwazi olujulileyo ukuze bayisebenzise ngendlela efaneleyo.

ukuba ngodokotela kudinga isineke njalo lokuzimisela ngoba inengi labantu liyahamba lilimele kakhulu lifike lihlinzwe ngu dokotela esebenzisa amathuluzi akhe okuhlinza

Imithi yakulezi insuku isiphucuka kakhulu .Sesiyithenga isezimbodleleni loba emabhokisini ibhalwe imithetho okumele siyilandele .Lokhu kuyasinceda kakhulu .

Imithi yakulezinsuku ifuna ulwazi olujulileyo ngoba siyithenga isesimbodleleni loba emabhokisini ibhalwe amabala amakhulu kakhulu.

Imithi yakulezinsuku iphucukile kakhulu. Abantwana balemithi yabo bodwa labadala balithi yabo bodwa. Kuqakathekile ukuthi siyilandele imithetho leyo.

Imithi yakulezinsuku iqakathekile kakhulu. Abantwana labadala balemithi yabo. Abantwana akufanelanga bebenzisa imithi yabadala.

Imithi yabelungu yakulezi insuku iyehlukaniswe mayelana ngeminyaka yabantu. Abantwana akumelanga banathe imithi yabadala yikho belemithi yabo bodwa.

Abezempilakahle behlukanisa imithi yabantwana leyabadala ngakho ke akufanelanga ukuthi abantwana basebenzise imithi yabadala ngoba balemithi yabo bodwa

Nxa ufuna ukusebenzisa imithi yakulezi insuku. Kufanele ucele umuntu ololwazi olujulileyo, ukuthi akuncede, ngoba imithi leyo, ilemithetho eminengi kakhulu.

Iluba leli okuthiwa yinhlaba. Lingumuthi omuhle kakhulu .Oyenza izinto ezihlukahlukeneyo, njengamafutha okugcoba umlomo. Ukwenzela ukuthi uhlale, ubucwazicwazi.

Imithi yakulezi insuku ifuna ube lolwazi olujulileyo. Lokhu kuzakunceda ukuthi ungazitholi suphambanisile ukuyehlukanisa imithi.

Imithi yakulezi insuku ifuna ubelolwazi olujulileyo. Lokhu kuzakunceda ukuthi ungazitholi suphambanisile ukuyehlukanisa imithi leyo, ngoba ungaphambanisa kuyingozi enkulu kakhulu.

Imithi eminengi yakulezi insuku ibhaliwe ukuthi iyenziwe ngani njalo ilama chemical aphi. Kuqakathekile ukuthi abantu babelolwazi olujulileyo ukwenzela ukuthi babekwazi abakubeka phakathi kwemizimba yabo.

Imithi yakulezi insuku ifuna ube lolwazi olujulileyo. Lokhu kuzakunceda ukuthi ungazitholi usuphambanisile ukuyehlukanisa imithi leyo.

Nxa ufuna ukusebenzisa imithi yakulezi insuku kufanele ucele umuntu ololwazi olujulileyo ukuthi akuncede ngoba imithi leyo ilemithetho eminengi kakhulu.

Imithi yakulezinsuku iphucukile kakhulu nxa uyithenga iyabe isezimbodleleni njalo iyabe ibhaliwe lokhu kuyanceda kakhulu.

Imithi yempilakahle yakulezinsuku ihlelekile. Abantwana abasebenzisi imithi yabadala njalo abadala abasebenzisi imithi yabantwana. Lokhu kuyanceda kakhulu.

Imithi yakulezi insuku isisiba lamakhemikhali amanengi lokhu kuyingozi ngoba imizimba yethu ayifuni makhemikhali amanengi.

Imithi yabelungu iphucukile kakhulu ngoba iyimihlobo hlobo ehlukeneyo. Kulemithi yokugcoba ebusweni ukwenzela ukuthi ubemuhle.

Nxa ufuna ukusebenzisa imithi yakulezi insuku Kufanele ucele ulwazi olujulileyo ukuthi akuncede. Ngoba imithi leyo ilemithetho eminengi kakhulu.

Imithi yempilakahle yakulezi insuku ilungiswe kuhle. Ifakwa emabhokisini ibisibhalwa imithetho Abantu bakhuthazwa ukuthi bayilandele imithetho leyo.

Imithi yabeLungu iyabukeka ngoba siyibona ngesikhathi isilungisiwe kuhle. kodwa indlela abayilungisa ngayo asiyazi. Lokhu kusenza sibelolwazi olunciphileyo mayelana ngemithi leyi.

imithi yakulezi insuku ifuna ube lolwazi olujulileyo lokhu kuzakunceda ukuthi ungazitholi usuphambanisile ukuyehlukanisa leyo mithi

imithi yakulezi insuku ifuna ulwazi olujulileyo njalo imithi leyo ilemithetho eminengi okufanelwe ilandelwe ungekela ukulandela imithetho yonaleyo usungalahlekelwa yimpilo yakho

kuqakathekile ukuthi ungathenga imithi yakulezi insuku uqale ubale imthetho ebhaliweyo ukwenzelaukuthi usebenzuse imithi leyo ngaleyo ngendlela.

Abelungu bahlaniphe kakhulu basebenzisa imithi yesintu beyichole bayihlanganise lamachemical besebesithengisela ngentengo ephezulu

Imithi yakulezi insuku ilemithetho eminengi kakhulu okufanele ilandelwe. Ungekela ukulandela imithetho yonaleyo usungalahlekelwa yimpilo yakho.

imithi yabelungu iyabukeka ibuya isezimbohleleni ezibucwazicwazi kodwa yona ilamakhemikhali ayiwo angafunakaliyo emzimbeni yethu

Ulwazi lwaboDokotela luyakhula nsukuzonke, oDokotela bamehlo balungisa imithi yamehlo, ukwenzela ukuthi abantu bengathwali nzima.

Imithi yabelungu iyabukeka ngoba siyibona ngesikhathi isilungiswe kuhle, kodwa indlela abayilungisa ngayo asiyazi. Lokhu kusenza sibelolwazi olunciphileyo mayelana ngemithi leyi.

Imithi yempilakahle yakulezi nsuku ilemithetho eminengi okufanele ilandelwe ithengwa isemabhokisini loba isezimbodleleni.

Abezempilakahle kufanele bafundise abantu mayelana ngemithi yakulezinsuku. ngoba imithi leyo ilemithetho eminengi kakhulu njalo ifuna ulwazi olujulileyo.

Nxa ungathenga imithi yakulezi insuku kuqakathekile ukuthi ubale imithetho eyabe ibhalwe ngaphandle kwebhokisi ukwenzela ukuthi uncedakale.

Okhokho bethu babephila impilo ejabulisayo, ngoba babengaguguli lutho. Babezisebenzisela imithi yabo yesintu, kodwa Kulezi insuku abantu sebethenga imithi yabelungu, njalo imithi leyi, ilentengo ephezulu.

Abelungu bahlakaniphe kakhulu. Bathatha izihlahla zesintu bazicholachole. Bazihlanganise lamakhemikhali abo. Besebebuya bezosithengisela ngentengo ephezulu.

Ngihlala ngisizwa abadala labesintu besithi .Imizimba yethu ayicholi imithi yabelungu .Ngoba phela imithi leyo ilama chemical .

Imithi zakulezi insuku zilemithetho eminengi ehlukahlukeneyo njalo kufanele uqale ubale uzwisise ungakayisebenzisi leyo mithi ukwenzela ukuthi ungabi lenkinga.

Izibhedlela zabantu abagula umkhuhlane wengqondo kufanele zinakekekelwe njengazo zonke izibhedlela. Kuqakathekile ukuthi lazo zihlale sihlanzekile njalo labantu abakuleyondawo badle ukudla okuhlanzekileyo.

Zinengi izinto ezibangela ukugula umkhuhlane wengqondo ezinjenjobunzima kwelizwe, ukukhuphuka kwezinto ezitolo njalo lokungahlangani kwempilo

Ukuba ngudokotela okhangele ababantwana, kudinga isineke, uthando njalo lokuzinikela ngoba abantwana bayakhala kakhulu.

Impilakahle yabantwana iqakathekile ,abazali kufanele behambise abantwana babo ezibhedlela ukwenzela ukuthi bangabi lemikhuhlane.

Omama abalabantwana abasanda kuzalwa. Bakhuthazwa ukuthi bakhuthale kwezempilakahle yabantwana babo ukwenzela ukuthi abantwana bakhule kuhle.

abantwana kufanele banakekelwe kuhle kakhulu baphiwe ukudla okuhlanzekileyo njalo okweneleyo ukwenzela ukuthi bangabi lemikhuhlane

Abezempilakahle kufanele bancedisane ukwenzela ukuthi baphumelele, njalo nxa besebenza kufanele bavale imizimba yabo ukwenzela ukuthi bazivikele ngazo zonke izikhathi.

Uhulumende kufanele eyandise ingatsha ezikhangelane lokuphikahle kwabantwana .Ngoba abantwana baqakathekile .Njalo yibo abazasigcina kusasa .

Abantwana abancinyane kufanele banakekelwe ngendlela eqondileyo, omamanyana kufanele bathole imfundisi kubo mama abakhulileyo, ukwenzela ukuthi ulwazi luqhubeke lusiya phambili.

Kulegatsha lempilakahle elikhangele ngokugcinakala kuhle kwabantwana. Abazali bakhuthazwa ukuthi benakekele kuhle abasakhulayo ngoba phela bayikusasa lethu.

Omama abalabantwana abancinyane kufanele bakhuthale kakhulu ngokuhambisa abantwana babo esibhedlela, ngoba phela imikhuhlane esihlasela abakhulayo, minengi kakhulu.

Igatsha zempilakahle ezikhangele ukugcinakala kuhle kwabantwana ziyanda umhlaba wonke jikelele ngoba ikusasa labantwana liqakathekile njalo kumele lisekelwe kuhle.

Abantu abasebenza kwezempilakahle ikakhulu emakhemisi balesineke njalo balothando Lokhu kuyanceda kakhulu ngoba abantu abathenga imithi leyo bayazwisisa okufanele bekulandele

Abantu bakhuthazwa ukuthi bengaqali ukuhlokoza indlebe zabo nxa seziluma, ngoba lokhu kuyingozi emangalisayo. Kulabodokotela okufanele sihambe kubo. .l Abalolwazi olujulileyo, mayelana lendlebe

Abantu abasebenza kwezempilakahle kufanele babhadalwe imali ephezulu ngoba umsebenzi abawenzayo unzima njalo ufuna isineke.

Ukusebenza imisebenzi ekuyenza uhlangane labantu kakhulu njengokusebenza echemis kumbe ukuba ngumongikazi kuyalibazisa kakhulu

Abantu abasebenza kwezempilakahle bagqoka izembatho ezinhle njalo bahlala behlanzekile. Lokhu kuyabenza bathandwe ngabantu.

Inengi labantu liyathatha ukubabahle njalo bebuke izikhathi zonke. ODokotela abakhangele ubuhle babantu bayayiyenza imali.

Ukuba ngudokotela wamehlo sokulomholo omkhulu lokhu kubangelwa yikuthi inengi labantu selilemikhuhlane yamehlo ebangelwa yikuhlala besebenzisa omakhale khukhwini.

Abantu abasebenza kwezempilakahle bayayithanda imisebenzi yabo. Basebenza belesineke njalo bethabile. Lokhu kuyinto enhle kakhulu.

Umsebenzi wokusebenza ekhemisi ufuna umuntu olesineke njalo okuthandayo umsebenzi wakhe ukwenzela ukuthi abantu abanengi basizakale

Kulabantu okuthiwa ngomgcobi bokuhle. Kuqakathekile ukuthi ungezwa umzimba wakho ungasajwayeleki. Uhambe ebantwini bonalabo. Bayekuthambisa umzimba wakho.

Imithi eminengi isitholakala emakhemesi ukwedlula ezibhedlela lasemakiliniki. Amakhemisi amanengi ahlanzekile njalo ahlelekile.

Amakhemisi ahlanzekile, ahlelekile njalo asememetheka ilizwe lonke imithi eminengi isitholakala emakhemisi ukwedlula ezibhedlela lasemaklinika.

Amakhemisi ahlanzekileyo, ahlelekile, njalo asememetheka ilizwe lonke. Imithi eminengi isitholakala emakhemisi ukwedlula ezibhedlela lasemakilinika.

Amakhemisi ahlanzekile, ahlelekile njalo asememetheka ilizwe lonke jikelele. Imithi eminengi isigcwele emakhemisi ukwedlula ezibhedlela lasemakilinika.

Amakemisi asememeteka ilizwe lonke jikelele. Imithi eminengi isitholakala emakemisi ukwedlula ezibhedlela lasemakiliniki.

Kule kiliniki okuthiwa yiSalus Polyclinic esisize inengi labantu engibaziyo. Abantu abanengi bahlezi beyibabaza ngoba phela ayivalwa njalo odokotela bakhona balesineke esimangalisayo.

Ukusebenza ekhemisi kudinga ulwazi olujulileyo, ngoba uyabe uhlangana lemihlobohlobo yemithi. Kuba nzima ukuphumelela kuleyondawo nxa ulolwazi oluncinyane.

Amakhemisi aseyanda elizweni lakithi eZimbabwe njalo inengi lawo lihlanzeke njenge ezibhedlela , abantu abasebenza kulezondawo balesineke labantu.

Amabhizimusi awakhemisi asencipha, lokhu kubangelwa yikwanda kolwazi lwemithi yesintu inengi labantu selibona kungcono ukusebenzisa imithi yesintu kuleyabelungu.

Abantu abanengi sebehlanyela izihlahla eziyimithi yesintu emagumeni abo. Lokhu kuyabanceda ngoba abasathengi imithi yabelungu edulayo.

Ama khemisi asegcwala ilizwe lonke inengi lamakhemisi lilezakhiwo ezinhle ukudlula amakiliniki kanye lezibhedlela.

Inengi lamakemesi engiwaziyo lihlala libucwazicwazi njalo lihlanzekile , kukalutshwane ukuthi uhlangane lengcekeza emakemesi.

Amakhemisi asememetheka kakhulu, imithi eminengi sesiyithola emakhemisi ukwedlula ezibhedlela lamakilinika, lokhu kuyinto enhle ngoba imithi sesiyithola lula.

Selokhe ngathetshulwa yingwe , angikaze ngifike ekhemisi ngiswela umuthi , lokhu kutshengisa ukuthi amakhemisi adlala indima eqakathekileyo kakhulu elizweni

Imithi eminengi isitholakala emakhemisi ukwedlula ezibhedlela lemakiliniki. Amakhemisi ahlanzekile njalo ahlelekile, lokhu kuyinto eqakatheke kakhulu.

Imithi eminengi itholakala emakhemisi ukwedlula ezibhedlela lasemakiliniki njalo amakhemisi amanengi ahlanzekile kakhulu.

Amakhemisi asesibamahle ukuyedlula izibhedlela lamakilinika. Lokhu kubangelwa yikuthi ibhizimusi emakhemisi isiqeqetsha.

Amakhemisi asegcwala ilizwe lonke jikelele lokhu kubangelwa kakhulu yikuthi ezibhedlela lasemakiliniki imithi isitholakala nzima.

Amakhemisi andise ukuba lemithi eminengi ukwedlula ezibhedlela. Emakhemesi uyathola imihlobohlobo yemithi enjengemithi yemvimbano imithi yamadolo yonke nje ongayicabangela.

Kuleclinic okuthiwa yiSalus Polyclinic esisize inengi labantu engibaziyo. Abantu abanengi bahlezi beyibabaza ngoba phela ayivalwa njalo odokotela bakhona balesineke esimangalisayo.

Elizweni lakithi eZimbabwe, siyandise ukuswela imithi ezibhedlela. Kodwa siyithole ekhemisi, ngakho ke ikhemisi ibaluleke kakhulu ngoba iyasiza umphakathi.

Abantu abanengi, bandise ukuthi nxa begula, abasahambi ezibhedlela sebehle beqonde ekhemesi ngoba bakwazi ukuthi ekhemisi bazaluthola usizo abaludingayo.

Abezempilakahle benza umsebenzi omuhle kakhulu. Bayasuka ezibhedlela belanda abantu ezitolo loba ezindlini. Lokhu kuyanceda kakhulu ngoba kuyanciphisa ukumemetheka kwemikhuhlane.

Omama abalabantwana abancane, bakhuthazwa ukuthi bakhuthale ekuhambiseni abantwana babo kubomongikazi, ukwenzela ukuthi bakhule kuhle njalo bengabanjwa yimikhuhlane.

abezempilakahle bayasinceda kakhulu basuka ezibhedlela belanda abantu ukwenzela ukuthi babancede lokhu kusitshengisa ukuzimisela kwabo

Abantu abasebenza kungatsha zempilakahle kufanele bakhuthale kakhulu ekufundiseni mayelana ngokuhlanzeka ukwenzela ukuthi abantu baphile kuhle.

Abezempilakahle bayenza umsebenzi omuhle kakhulu basebenza ngokuzimisela njalo balesineke. Lokhu kuyinto enhle ngoba kuyanceda ngokunciphisa imikhuhlane.

Imfundiso mayelana ngempilakahle iqakathekile kakhulu njalo kufanele imemethekiswe ilizwe lonke ukwenzela ukuthi inengi labantu lincedakale.

Abezempilakahle badlala indima eziqakathekileyo empilweni zabantu bonke jikelele njalo kuqakathekile ukuthi abantu bayenze ucansi oluvikelekileyo izikhathi zonke.

Abantu bezempilakahle benza umsebenzi omuhle kakhulu ngokumemethekisa imfundiso mayelana ngokuziphatha kuhle njalo lokuzivikela ukwenzela ukuthi abantu bangabi lemikhuhlane.

Abantu bakhuthazwa ukuthi bahlanzeke ukwenzela ukuthi imikhuhlane ingamemetheki. Ukugeza izandla kuqakathekile ngoba kuyabulala ingcekeza.

Abantu bezempilakahle kufanele behambe ezikolo, befundisa ngokuqakatheka kokuphila impilo ehlanzekileyo. Inyathelo lelo liyanceda ngoba ukumemetheka kwemikhuhlane kuyancipha.

Abantu bayancedisana ukumemethekisa ulwazi mayelana ngempilakahle ezindaweni ezihlukahlukeneyo. Inyathelo leli liqakathekile ngoba inengi labantu liyasizakala.

Omama abalabantwana abancane bakhuthazwa ukuthi beqakathekise impilo zabo kanyelempilo zabantwana ukwenzela ukuthi ukumemetheka kwemikhuhlane kunciphe

Ezempilakahle kwezocansi lokuzalana ziqakathekile kakhulu. Omama kufanele behlale bevikelekile ngazo zonke izikhathi ngoba yibo abaletha impilo emhlabeni.

Sokulengatsha ezinengi ezikhangele impilakahle yocansi lwabomama ngoba omama bazimbokodo njalo omama baqakathekile ngoba yibo abaletha impilo emhlabeni.

Omama kufanelwe bafundiswe mayelana ngempilakahle yabo. Lokhu kuqakathekile ngoba kuyabavikela emikhuhlaneni eminengi engabe iphathelane lemizimba yabo

Yinhlelo ezinengi ezimayelana lempilakahle yabomama ngoba omama baqakathekile njalo kufanele banakekelelwe kuhle.

Kuqakathekile ukuthi abafundi bafundiswe kuhle mayelana ngezempilakahle kwezocansi lokuzalana ukwenzela ukuthi babe lempilo enhle.

Impilakahle iqakatheke kakhulu kuyingozi ukukhosha kumbe ukuyeqisa ukunatha imithi oyiphiwe esibhedlela ngoba lokhu kuyabangela ukufa.

Ezempilakahle kwezocansi lokuzalana ziqakathekile kakhulu, omongikazi badlala indima enkulu ngokufundisa omama ngoba yibo abaletha impilo emhlabeni.

ezempilakahle kwezocansi lokuzalana ziqakathekile omama kufnele benakekelwe ngoba ngoba yibo abaletha impilo emhlabeni njalo bayizimbokodo

Abelungu babuya lempucuko mihla ngemihla kulezinsuku kulula kabi ukuba kwazi ukuthi ukhulelwe noma awukhulelwanga

Ukugijima, ukweqayeqa lokuzelula kungumuthi omkhulu kakhulu. Abantu kufanele bekulandele lokhu ukwenzela ukuthi babe lempilakahle njalo babukeke beqinile.

Ukugijima, ukweqayeqa lokuzelula kungumuthi omkhulu kakhulu. Kwenza umzimba ubelamandla njalo ubukeke uqine kakhulu.

Ukuhlala ugijigijima kuqakathekile empilweni zabantu bonke. Ungumntwana, ungugogo, ungumama, kakukhethi. Kumele ubulale amafutha wonke ukuze ubelempilo ejabulisayo .

Amanzi angumuthi omkhulu abantu bakhuthazwa ukuthi banathe kakhulu amanzi ikakhulu labo abahlala beyeqayeqa njalo begijima.

Amanzi ayimpilo njalo aqakathekile. Abantu kufanele banathe kakhulu amanzi, ukukwenzela ukuthi bangabi lemikhuhlane enjenge yekhanda.

Amanzi angumuthi abantu abahlala beyeqayeqa begijima loba bedlala ibhola bakhuthwa ukuthi benathe amanzi amanengi kakhulu.

Ukugijima, ukuyeqayeqa kanye lokudlala ibhola, kungumuthi omkhulu. Odokotela sebekhuthaza abantu ukuthi behlale beyeqayeqa, ukwenzela ukuthi bebulale amafutha asemzimbeni.

izithelo lezilimo ziyimithi eqakathekileyo kakhulu umuntu osehlala esidla izithelo lezilimo uba lempilo enhle njalo ende

Amanzi angumuthi omkhulu kakhulu imikhuhlane eminengi iyelapheka ngokunatha amanzi wodwa. Abantu bakhuthazwa ukuthi behlale benatha amanzi amanengi izikhathi zonke.

Amanzi ayimpilo njalo aqakatheke kakhulu ngeke siyenelise ukuphila singelawo ungekela ukunatha amanzi amanengi ikhanda lakho selingaba buhlungu njalo sungaba lesifo sokwehluleka kwezinso

Ukuhlala ukuyeqayeqa kungumuthi omkhulu. Umuntu lomuntu kufanele ehlale ehlasela amafutha asemzimbeni wakhe ngoba phela umzimba omncane ulempilakahle.

Ubuchwepheshe obudabuka labelungu buyenza imisebenzi yabodokotela ibelula. Odokotela sebesebenzisa amakhompiyutha labomakhalekhukhwini ukwenza imisebenzi yabo.

Ubucepheshe okudabuka ngabelungu sokuyenza imisebenzi yabezemphilakahle ibelula. Odokotela sebenzisa amakhophuyutha ezibhedlela.

Ubuchwephetshe babelungu buyamemetheka ilizwe lonke jikelele abezempilakahle sebesiba lamathuluzi kanye lemitshina esiyenza umsebenzi wabo ubelula.

Impucuko isiyenza umsebenzi wabantu bempilakahle ubelula. Ngenxa yemishina eyakhiwa ikakhulu ngabantu belungu. Lokhu kuyenza ukumemetheka kwemikhuhlane kunciphe.

Ubuchwepheshe obadabuka labelungu sobuyenza imisebenzi eminengi ibelula. Odokotela abasathwalinzima njengakudala.

Impucuko lokhe iqhubeka isiya phambili .Kudala kwakuthiwa isibhedlela asilandi isigulane, kodwa kulezinsuku akusela olanda omunye sokusetshenziswa omakhala ekhukhwini.

Impucuko isiyenza imisebenzi yabantu bempila kahle ibe lula ngoba phela ezikhathini ezinengi odokotela sebeyenelisa ukusebenza bezihlalele besebenzisa omakhala ekhukwini

Abadala bakhuthazwa ukuthi behlale belomtshina wokukhangela umfutho wegazi ukwenzela ukuthi benanzelele ukudla abakudlayo njalo lempilo yabo jikelele.

Imithi yesintu iqakathekile kakhulu ngoba itholakala lula ayiduli njalo ilobuhle bemvelo abantu bakhuthazwa ukuthi babelolwazi olujulileyo mayelana lemithi leyo

Imithi yesintu itholakala lula ayiduli njalo ilobuhle bemvelo. Abantu bakhuthazwa ukuthi beyinakekele imithi leyo ikwenzela ukuthi ilokhe itholokala lula .

Imithi yesintu ilenzuzo ephambili ukwedlula leyi eyabelungu, ngoba ilobuhle bemvelo, ayiduli, njalo ayila makhemikhali ayiwo asezondwa yinengi labantu.

Imithi yesintu isimemetheka kakhulu. Ulwazi mayelana ngokuqakatheka kwemithi leyobselusiba lunengi. Kufanele siyinakekele imithi yesintu.

Amabhizimusi amakhemesi asencipha ngokwanda kwamalanga lokhu kubangelwa yikwanda kolwazi lwemithi yesintu inengi labantu selibona kungcono ukusebenzisa imithi yesintu kuleyabelungu.

Izithelo zezihlahla ziyimithi emihle kakhulu abantu kufanele bahlanyele kakhulu izihlahla ukwenzela ukuthi bathole imithi yesintu yokuzelapha.

Imithi yesintu ngiyayithanda kakhulu ngoba itholakala lula njalo abantu bayakhuthazwa ukuthi bayiqakathekise imithi leyo ngoba iyanceda kakhulu.

Ngyayithanda kakhulu imithi yesintu ngoba itholakala lula ezikhathini ezinengi ayibhadalelwa laloba ibhadalelwa kuyabe kuyintengo encane .

Imithi yesintu ngiyayithanda kakhulu ngoba itholakala lula ,bayajabula abolwazi ngemithi leyo ngoba abathwali nzima nxa sebegula.

Imithi yesintu isiphucuka mihlangemihla. Ulwazi solumemetheka, njalo imithi leyi abantu bayayithanda ngoba ilobuhle bemvelo njalo itholakala lula.

Imihla ngemihla imithi yesintu isilahlela khatshana imithi yabelungu. Ngoba ulwazi labantu selujula njalo abantu abasathandi ukukhipha izimali bethenga imithi.

Imithi yesintu yelapha izifo ezinengi ezihlukehlukeneyo njalo inengi labantu sebeyithanda leyo mithi ngoba phela iyasiza kakhulu.

Imithi yesintu isiphucukile kakhulu sesiyi thenga isezimbodleleni eminye iyabe ibhaliwe imithetho okumele ilandelwe ukukwenzela ukuthi isincede.

Imithi yakulezinsuku isiphucuka kakhulu, sesiyithenga isezimbodleleni loba isemabhokisini ibhalwe imithetho okufanele siyilandele. Lokhu kuyasinceda kakhulu.

Ukuba lolwazi mayelana ngemithi yesintu kuqakathekile kakhulu, abantu abadala bayajabula ngoba abasakhiphi imali ezinengi besiyathenga imithi yabelungu.

Imithi yesintu isiphucuka mihla ngemihla. Ulwazi soluyanda, njalo imithi leyo abantu bayayithanda ngoba ilobuhle bemvelo.

Imithi yesintu isiminengi iisimemetheka kakhulu njalo abantu sebeyiqakathekisa ngoba iyanceda kakhulu ilobuhle bemvelo njalo ayilama-chemical.

Imithi yesintu ilenzuzo ephambili, ukwedlula leyi eyabLungu, ngoba phela ilobuhle bemvelo. Kayiduli. kayilamachemical. Ayiwo asezondwa linengi labantu.

Imithi yesintu isiphucuka kakhulu njengeyabelungu layo isilungiswa kuhle ifakwe ezimbodleleni njalo ibhalwe lokhu kuyinto enhle njalo ebukekayo.

Imithi yesintu isimemetheka ilizwe lonke jikelele. Iluba okuthiwa yinhlaba selinceda kakhulu njalo selilomsebenzi omkhulu. Abezempilakahle sebesenza umuthi wamazinyo besebenzisa iluba lelo.

Ukubakwazi izihlahla zeganga njalo lokubakwazi amaluba ayehlukeneyo kuyasiza ngoba uzaba lolwazi olujulileyo ngemithi lokho kuyakusiza ukuthi ungathengi imithi yabelungu.

Imithi yesintu isiphucuka kakhulu njalo silemi sebenzi iminengi ,nxa ubulawa liqolo, ngamahlombe njalo ngamadolo uyasizakala ngemithi leyo.

Imithi yesintu isiphucuka kakhulu, njalo isimemetheka. Sesiyithenga usesibhodleleni, kumbe emabhokisini ibhalwe kuhle. Lokhu kuyinto enhle kakhulu.

Imithi yesintu isiphucuka kulezi insuku, layo isithengwa isezimbodleleni eziyabe zibhalwe imithetho lokunye okuqakathekileyo

Imithi yesintu isiphucuka kakhulu njengeyabelungu. Layo isilungiswa kuhle ifakwe ezimbodleleni njalo ibhalwe, lokhu kuyinto enhle njalo ebukekayo.

Imithi yesintu isiphucukile kakhulu njenge yabelungu layo isilungiswa kuhle ifakwe ezimbodleleni njalo ibhalwe lokhu kuyinto enhle njalo ebukekayo.

Imithi yesintu isiphucuka kakhulu njengeyabe lungu layo isilungiswa kuhle ifakwe ezimbodleleni njalo ibhalwe lokhu kuyinto enhle njalo ebukekayo

Abasakhulayo kufanele bafundiswe ngokuqakatheka kwemithi yesintu ngoba imithi yesintu idlala indima eqakathekileyo empilweni zethu njalo ilobuhle bemvelo.

Imithi yesintu isiphucuka ulwazi lwabantu solujula sokulemithi yesintu eyenza ubuso bubebucwazi cwazi njengobo mntwana omncinyane.

Imithi yesintu isimemetheka ilizwe lonke jikelele. Iluba okuthiwa yinhlaba selinceda kakhulu njalo selilomsebenzi omkhulu. Abezempilakahle sebeyenza umuthi wamazinyo besebenzisa iluba lelo.

Imithi yesintu isiphucuka kakhulu njenge mithi yabelungu njalo ithengwa ngentengo ephansi ukuyedlula leyi eyabelungu imithi yesintu ilobuhle bemvelo

Imithi yesintu isiyanda umhlaba wonke jikelele, ulwazi lwabantu solujula inhlakanipho isikhuphuka njalo abantu abanengi sebebona kungcono usebenzisa imithi le.

Imithi yesintu ilenzuzo ephambili ukwedlula leyi eyabelungu. Ngoba phela ilibuhle bemvelo, ayiduli njalo ayila makhemikhali ayiwo asezondwa yinengi labantu.

Imithi yesintu isiyanda kakhulu kulezi insuku. Kulenhlangano okuthiwa yiForever elungisa imithi yayo ngesihlahla leso okuthiwa yinhlaba.

Imithi yesintu isimemetheka ilizwe lonke jikelele. Sesiyithenga isezimbodleleni loba emabhokisini ibhalwe imithetho lakho konke okufanele sikulandele mayelana lemithi leyo. Lokhu kuyinto enhle kakhulu

Ukudla kwesintu kungumuthi omkhulu kakhulu njalo kuyanciphisa ukumemetheka kwemikhuhlane Abantu bakhuthazwa ukuthi bekuqakathekise ukudla lokhu njalo bekulime kakhulu

Imithi yesintu isimemetheka umhlaba wonke jikelele. Izikhwicamfundo sezibhala ingwalo mayelana lemithi yesintu ukwenzela ukuthi abantu bancedakale njalo bebelolwazi olujulileyo.

Imithi yesintu isimemetheka umhlaba wonke jikelele. Izikhwicamfundo sezibhala ingwalo mayelana ngemithi leyo ukwenzela ukuthi abantu babelolwazi olweneleyo.

Imithi yesintu iqakathekile ngoba itholakala lula njalo ayiduli. Kufanele ubelolwazi olujulileyo ukwenzela ukuthi usebenzise leyomithi.

Imithi yesintu ilenzuzo ephambili ukwedlula leyi eyabelungu, ngoba ilobuhle bemvelo, ayiduli, njalo ayila makhemikhali ayiwo asezondwa yinengi labantu.

Imithi yesintu isimemetheka kakhulu ilizwe lonke. Izikhwicamfundo sezibhala izingwalo mayelana ngemithi yesintu ukwenzela ukuthi abantu babe ololwazi olujulileyo.

Imithi yesintu ngiyithandela ukuthi ayiduli. Ayilamakhemikhali, kulula ukuyithola, njalo ilobuhle bemvelo. Kufanele ukuthi ube lolwazi olujulileyo mayelana ngemithi leyo, ukwenzela ukuthi uncedakale.

Imithi yesintu iqakathekile ngoba itholakala lula, ilokuhle bevelo njalo ayiduli. Abantu bakuthazwa ukuthi bayigcine kuhle leyo mithi.

Imithi yesintu isimemetheka ilizwe lonke njalo sokulengwalo ezifundisa mayelana ngemithi yesintu. Lokhu kubalulekile kakhulu ngoba ulwazi alusoze lwancipha.

Imithi yesintu ilenzuzo ephambili ukwedlule le eyabelungu ngoba phela ilobuhle bemvelo ayiduli njalo ayila makhemikhali ayiwo asezondwa yinengi labantu .

Kudala ngisakhula, ngangizitshela ukuthi imithi yesintu, yizihlahla zeganga kuphela. Kodwa ngokuya kwesikhathi , ngafunda ukuthi lamaluba, aseyimithi yesintu.

lluba okuthiwa yinhlaba liqakathekile kakhulu empilweni zabantu. Lisetshenziswa ukwenza izinto ezehlukeneyo ezinjengokuxubha amazinyo njalo lokugeza ubuso.

Abantu abahlakaniphileyo abalolwazi mayelana ngemithi yesintu, bayenelisa ukuziphilisa ngolwazi lwabo. Bayagebha imithi bayiwomise bese beyithengisa.

Imithi yesintu isisabala umhlaba wonke jikelele. Abelungu sebethanda ukusebenzisa izihlahla zabo beziyelapha, ngitsho lama China seqakathekisa imithi yabo yesintu.

Izithelo zibalelwa emithini yesintu, abantu bakhuthazwa ukuthi bathande ukudla okulinywayo ngoba kulempilakahle njalo kuyakwenza ubelempilo ende

Imithi yesintu mihle ngoba ayilamakhemikhali. Odokotela bakulezi insuku ngizwa besithi amakhemikhali awacoleki emzimbeni yethu, ngakho kuqakathekile ukuthi ulwazi lwemithi yesintu lusabalaliswe ilizwe lonke.

Imithi yesintu ngiyayithanda kakhulu ukwedlula imithi yabelungu ngoba itholakala lula njalo ayilamakhemikhali. Amakhemikhali awacolwa yimizimba yethu.

Imithi yesintu isiphucuka mihla ngemihla, ulwazi selumemetheka njalo imithi leyo abantu bayayithanda kakhulu ngoba ilobuhle bemvelo.

Imithi yesintu isimemetheka ilizwe lonke jikelele. Izikhwicamfundo sezibhala izingwalo mayelana lemithi yesintu. Lokhu kuyanceda kakhulu.

Abantu abanengi sebehlanyela izihlahla eziyimithi emagumeni abo. Lokhu kuyabanceda kakhulu ngoba abasathengi imithi ezitolo.

Imithi yesintu mihle ngoba itholakala lula. Kulula ukuzilungisela uzelaphe njalo ayilamakhemikhali. Imithi yesintu itshengisa ubuhle bemvelo.

Imithi yesintu ngiyayithanda kakhulu ngoba itholakala lula, njalo ayithengiswa. Bayajabula abalolwazi lwemithi leyo, ngoba abathwalinzima nxasebegula.

Imithi yesintu ilenzuzo ephambili ukwedlula leyi eyabelungu ngoba phela ilobuhle bemvelo, ayiduli njalo ayilamakhemikhali ayiwo asezondwa yinengi labantu.

Izilimo esizilimayo zidlala indima enkulu kwezempilakahle. Izilimo lezi sizibalela emithini yesintu ngoba zilobuhle bemvelo, njalo ziyakha imizimba.

Abantu abanyama bakhuthazwa ukuthi babuyele esintwini sabo sokusebenzisa izihlahla ukuyelapha ngoba imithi yabelungu ilentengo ephezulu kakhulu.

Ukuba lolwazi olujulileyo mayelana ngemithi yesintu, kuyinhlanhla enkulu kakhulu. Ngitsho njalo ngoba, imithi leyo ayibhadalelwa. Idinga ukuhlakanipha kwakho.

Imithi yesintu isimemetheka kakhulu. Abantu sebeyihlanyela emagumeni abo ngoba iluncedo kakhulu, ilobuhle bemvelo njalo itholakala lula.

Ulwazi mayelana ngemithi yesintu solumemetheka, sekulengwalo ezifundisa ngemithi yesintu lokhu kuyancedisa kakhulu.

imithi yesintu ngiyayithanda kakhulu ngoba itholakala lula njalo ezikhathini ezinengi ayithengiswa bayajabula abalolwazi mayelana lemithi leyi ngoba abathwali nzima nxasebegula

Izihlahla ziqakathekile kakhulu ngoba ziyimithi yesintu abantu akumelanga bazigamule njalo bazitshise ukwenzela ukuthi bathole imithi.

izihlahla kufanelwe zigcinwe kuhle ngoba ziyimithi akumelanga sitsheswe loba sigamule izihlahla ngoba yizo ezisiphilisayo

Imithi yesintu mihle ngoba ayila makemikali njengemithi yabelungu. Inengi labantu lithi amakemikali awalunganga emizimbeni yabantu ngoba kuthiwa acoleka nzima.

Imithi yesintu mihle ngoba kulula ukuthi uyithole. Abantu bakhuthazwa ukuthi babe lolwazi lwesintu ukwenzela ukuthi bangathengi imithi yabelungu edulayo.

Kulezi insuku labo dokotela sebexwayisa abantu mayelana ngokuqakatheka kwemithi yesintu ngoba imithi leyo ibulala impande zomkhuhlane oyabe ukuthwalise amagabha avuzayo.

Imithi yesintu isimemetheka ilizwe lonke ,izikhwicanfundo sefunda mayelana ngemithi yesintu ukwenzela ukuthi abantu babelolwazi olujulileyo.

Imithi yesintu iyamemetheka ilizwe lonke abantu bakhuthazwa ukuthi babelolwazi olujulileyo mayelana ngemithi leyo ukwenzela ukuthi bayenelise ukuzi yelapha.

Abantu abanengi sebehlanyela izihlahla eziyimithi yesintu emagumeni abo lokhu kuyabanceda ngokuthi abasathengi imithi yabelungu edulayo.